Abarimmaa a nkorɔfoɔ egyina ne nkyɛn na ɔresaw, ɔredi agoro na ɔgyina hɔ komm na ɔrehwɛ, ɔse ei adeɛn na ɛrekɔ so yi.

Akwanhyia asi ama mfir no asɛe, na nkurɔfoɔ aba abegyina hɔ na wɔ na wɔresusu obi. Nea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi aboa akwanhyia no a asi no.

Mmɔfra a wɔn nyinaa fi borɔn borɔn so na wɔreba abɛhyiawɔ faako, na wɔredi agoru. Wɔredidi wɔn ho nkɔmmɔ.

Mmabaa a wɔn nyinaa de ntama abɔ wɔn mu, de ahene agugu wɔn nsa, de ahene no bi atoto wɔn ti ase ɛne wɔn kɔnmu. Wɔn nyinaa reserew, wɔn nyinaa san kura kora ɛwɔ wɔn nsam.

Waanwen nnipa mfoni asisi hɔ bebree. Na nsu taa ho. Mfonin no waanwen no fɛfɛɛfɛ na si nsu ne mu. Na ɔdan kɛse nso ɛsi nkyɛn.

Adan a emu yɛ fɛ na nkonwa wɔ mu na ɔpono nso si hɔ na ɔpono no so no ɔde nnoɔma agugu ɔpono no so na sunyɛ nsoso gu akonwa no mu.

Baabi a wɔreyi sini, na nnipa dodoɔ akɔ akɔtena hɔ na wɔrehwɛ sini no bi de regye wɔn ani. Ebi asɛ kɛtɛ deda fam, ebi tete nkonnwa so na wɔde rehwɛ wɔ abɔnten.

Ɔbroni barima a ɔkita abaa wɔ ne nsam na ɔte ɔpɔnkɔ so na ne neɛma sensene pɔnkɔ no ho.

Nkurɔfoɔ a wɔgyina asubɔnten ho, na hon m wɔgyina nsuo no mu na wɔapagyapagya wɔn nsa de akyerɛ soro. ℇna nsu no pete wɔn so wɔ berɛ a wɔgyina nsu no mu.

Nnipa bɛyɛ baanan aa w'ahyia wɔ faako na wosua ade Eyɛ adwen toatoa ɛwɔ komputer so ɛne nhoma mu. u.

Obi awu na n’abusuafo ne ne nnamfo wɔgyinagyina ho, wɔde no ato adaka mu, na na wɔde nhyiren fɛfɛɛfɛ asisi ne ho. Na polisini baako gyina wɔn nkyɛn na wɔn ayɛ komm.

Nkurɔfokuo a wɔabom redi asaw. Wɔn nyinaa afadeɛ yɛ pɛ. Wɔkurakura nneɛma wɔ wɔ . Mmaa, nnua wɔ wɔn nsam, na wɔde redi asa. Wɔayiyi wɔn mpaboa.

Wɔredi asew. Nnipa nnan bi gyina kanopi ase na wɔn esiesie kanopi no ho na wɔn ɔgyina hɔ no mmofra no ɔredi asaw. Wɔde hyire abobɔ wɔn ho.

Asraafoɔ baasa a wɔgyina baabi na wɔkurakura tuo. Na wɔde dade kyɛw ahyɛ wɔn ti na wɔgyina hɔ. Ↄbaako de ne tuo no akyerɛ fam na baako deɛ wapoma.

Obi a ɔtɔn nneɛma bebree. Ebi yɛ nhwiren, ebi yɛ ahweneɛ a wɔde gu wɔn nsa, ebi yɛ nneɛma a wotumi de nneɛma gu mu, baag a wotumi de nneɛma gu mu, kɛntɛn de tu kwan a eye yie.

Nkurɔfo te pono ho ama nkrataa gugu ɔpon no so, na ebi kura wɔn mobile phones, na nkrataa no bi tetare dan no a wɔte ho no mu, na nnipa no bi gyina hɔ.

Ɔdan a wɔasi awie na wɔde akadoo refa ho, na ɛho no akɔyɛ fɛfɛɛfɛ. Nnipa ne bi gyina sor na bi nso gyina fem.

Nkurɔfoɔ a eɔtete ayaresabea a wɔde nneɛma fitafitaa a ɛyɛ asaawa future atetare wɔ ani mmaako mmaako ho. Wɔtete hɔnom.

Nkrɔfo, mbea ne mmɛrima a wɔn nyinaa afade yɛ pɛ. Ɛyɛ fitaa ne tuntum na won nyinaa de ahwene egugu wɔn kon mu na wore di asaw.

Nkorɔfo bɛyɛ baasa na wo wogyina nsanku ho na baako robɔ sanku, na baako robɔ guitar na fofor so rotow ndwom. Hɔn nyina gyina fako na wohu se wɔn ani agye ndwom ne ho.

Nkranfoɔ a wɔreyɛ amanne. Wɔahyɛ fitaa, na wɔkura nsa a wɔregu nsa no de akyerɛ nananom.

Mmarima, ɛbi gyina hɔ na ɛbi nso hurihuri a ɔsaw, ɔregye wɔn ani, Ɛbi rebɔ dondo so na ɛbi nso resaw na ɛbi nso gyina gyina nkyɛn na wɔn ani gye deɛ ɔreyɛ no ho.

Asraaafoɔ a wɔdzi agoru. Wɔretenetene wɔn mpo mu na wɔretwe ahama. Wɔn ne temanmufoɔ wɔredi akansie nti wɔretwe ahama. Na ebi atota fam.

Nkurofoɔ a ɔmo ahyia na ɔmo asiesie wɔn ho fɛfɛɛfɛ. Na wɔre gye wɔn ani. Mbesia bi eyi wɔn fone wɔrehwɛ. Ebi nso ne mmofra no redi agore.

Nkorɔfokuw bebree a wɔremaakye wɔ agoroprama nkyɛn beebi a wɔtu mirika no. Na nkorɔfo no, wɔyɛ wɔn a wɔadi dɛm, bi nan, bi nsa, bi te afiri mu na wopia wɔn. Nyew.

Nsu kɛse a ɛda hɔ na adan atwa ho nsuo ne ho ahyia, na akwan fɛfɛɛfɛ deda kwan ne mu, na nsu no so yie.

Gua so a nkorɔfo redi gua, na ɔbaako tɔn mako, na foforo de ɔtɔn tomatoes na ɛy fɛ yie, ɛsosoe wɔ gua nee so. Hɔ nyinaa yɛ akɔnɔ.

Nsuo atɔ na ataataa baabi bebree, nkorofo fi anim ama ɛhɔ ayɛ basaa ɛhɔ ayɛ fin yie. Atɛkyɛ taataa hɔnom. Ɔde neɛma asensɛn sensɛn, neɛma sisi basabasa ɛwɔ adan na anim.

Nnipa baanu a ɔbaako robɔ drum. Ɔde nkyen akyɛ ne nam ntam, na ɔroboro so, na bea no dze, ɔ .

Nkrɔfokuo a wɔwɔ bea faako na wɔrebu nsu wɔ kwan ho. Na obira de akɔ hɔn afie afie mu. Ebi turu mmofra na ɔde wɔn kɔ nsu.

Mmea a wɔn nyinaa fira ntama na wɔde ntama no bi abobɔ wɔn ti so dukuu. Wɔn nyinaa gyina faako, na wɔreserew. Wɔn anim yɛ serewserewserew.

Mmarima baanu na ɔbea a ɔturu abɔfra na wɔn nyinaa gyina faako. ℇbea no hyɛ tuntum, na ɔbarima baako hyɛ soro ataade fitaa.

Ɔdan a wɔahyehyɛ nneɛma wɔ mu a wɔtɔn. Nneɛma ne bi yɛ kosua, bi yɛ nsa, akutu, anonomde ne atɔsode nyinaa bi wɔ hɔ. Na papa bi gyina ɔpon n’ano.

Mmranteɛ na mmabaa a wɔredi asa. Oburoni ɛna obibini baako gyina hɔ a ɔretwa wɔn mfonin wɔ mmerɛ a mmranteɛ ne mmabaa no resaw. Mpanimfoɔ no bi nso tete hɔ na wɔrehwɛ wɔn a wɔredi asa no.

Nkrɔfo bebree gyina na ɔbaako de, ɔretsentsen ne mpɔw mu. Nti, ɔde ne nsa baako asi fam. Na wɔapagya ne ne nipadua akɔ soro. Na ɔde ne nsa baako ahwɛ awiem.

Nipa beberee, ebi hyɛ tuntum, ɛbi hyɛ fitaa, ebi e siesie wɔn ho sɛ asogyafo ne apolisofo na wogyina hɔ retie nkaebɔ a mpanyinfo no rede ma wɔn.

Nkurɔf…fo a wɔgyina hɔ na ɔbaako apira na beenu a apagya nea wapira no na wɔn ani kyerɛ beebi a wɔde no rekɔ. Mmɔfra baasa bi nso gyina hɔ na wɔrehwɛ wɔn.

ℇbea a ɔte akongua ho na aduan si n’anim, anononneɛ nso wɔ kuruwa mu. Kuruwa a ɛpae mu si n’anim. Na ɔrehwɛ beaeɛ faako. Kosua a wɔkyew ne adua ɛna kɔkɔɔ gugu ne plate no mu.

Mpanyinfo a wodi ɔman so na wɔahyia. Wɔn a wodi Africa man sona wɔn nyinaa abɔ mu ahyia wɔ faako. Na wɔrekyeakyea na wɔreserew hwɛ wɔn ho wɔn ho anim.

Lɔɔre ne beebi a asɛe na mmɔfra ne bi de wɔn ho atwire, wɔfurafura ntama, wɔde bi abɔ wɔn ti duku na bi nso ɛrepia.

Wɔretu agudi ɛwɔ nsuo mu na nsuo n'ani ayɛ finn pɔtɔɔ. Na ɔde kora ne nneɛma wɔn nyinaa sisi nsu ne mu.

Nkorɔfo a wobu ɔman no, wɔn nyinaa ahyia faako tete akonnwa so redwen ɔman ne ho. Na dan ne mu yɛ fɛ, nkanea wowɔ wimu tetare hɔnom.

Beebi a wɔtena didi wɔ moka ase, nkonnwa wɔ hɔ, kuruwa a wɔnom mu nsu nso wɔ hɔ. Na ɔpon kɛse si hɔ na nkonnwa no sisi nkyɛn. Na nhyiren nso si hɔ.

Nkurɔfokuo a wɔyɛ nkramofo. Wɔn nyinaa ahyia wɔ nkramo dan mu, na wɔn ebi abobɔ wɔn nsa. Dodow no ara hyɛ ntade fitaa, na ebi nso nsa gu wɔn akyi, na eb obi hyɛ kyɛw.

Ɛha yɛ nwuram. Nnua bebree sisi nwura no mu. Lɔɔre bi nso si nwura no mu. Nnipa bebree te lɔɔre no mu. Lɔɔre no aywɛ te sɛ apata no. Ɛsono kɛseɛ mmienu nso wɔ nnwura no mu.

Guaso a wɔtɔn atosode. Wɔde nneɛma, kotoku asesɛ fam na woaboaboa mako, gyeene, ntrowa, nkruma, mankeni, akutu, nneɛma a ɛtete saa. Ɔmo aboaboa nyinaa wɔ fam.

Nipadodoɔ a wɔte faako a wɔreyɛ nhyiam wɔ dan kɛse mu. Obiara krataa deda n'anim. Na wɔn nyinaa ayɛ sotie rehwɛ nea ɔdi wɔn anim na ɔrekyerɛkyerɛ wɔn no.

Asase kɛse a wɔatutu tokuro wɔ mu a wɔde reyɛ galamsey. Na nsu taataa fa, na baabi no nso, abɔn mu a mu aboaboa ano .

Mfiri a wɔde tu agude na ɛsisi asase no so, a wɔde twe wɔde kaa akɛse, tractor retwe anwea no afi bɔn no mu.

Ntama yi yɛ kente ntama ahorow a wɔahyehyɛ no fɛɛfɛɛfɛ wɔ ade so. Na ebi ara ne n’ahosuo. Ebi yɛ tuntum, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ fitaa ebi yɛ akokɔ sradeɛ. Ebi te yɛ ahaban mono, na ɛyɛ fɛ. Ne nyinaa yɛ fɛ.

Wɔretu fam agudeɛ wɔ nsuo mu. Na wɔkura nkɛntɛn a wɔde saw fi nsu no mua, na wɔde asɔn so. Nti nnipa bebree na wɔn nyinaa wogu nsu no mu. Na aka benyin no a okita asawia na ɔ wɔ wɔn tiri so.

Wɔ bɔ dwom, na mbabaa wɔ guro wɔn dipo, wɔn saw wɔ nipa anim. Wɔn anigye na ahɔhoɔ no bi gyina nkyɛn na wɔ serew. awɔn kom ade no yɛ ahene pna wɔde ɛgu wɔn kom.